Mufananidzo unowanikwa pabhuku yokuverenga uye yechirungu unoratidza kuti ibhuku revana vachangotanga kudzidza kuverenga.

Chikero chekuyera nyama chinowanza kushandisiwa makaita semubhucha, choratidza huremu hwenyama huye nemari inofanira kubhadharwa zvichienderana nehuremu.

Mufananidzo unoratidza madzimai maviri arikufamba akamonera mazambiya akasiyana mavara. Rimwe rinamavara matema namachena. Rimwe riine mavara anenge amayunifomu amauto, aneruvara gwakasvibira rwebundo nerumwe ruvara rwakasvibira ruri rwevhu.

Musikana mutete akapfeka bhurukwa rinobata ratingati sikini taiti huye nebhurauzi rineruvara rwedenga rakaita kakucheneruka rinopfuura zvishoma wesiti.